Halkaan waxaa taalo miraaxad muraaxadaas oo dhamays tiran xarig oo waxay leedahay kan dabka loogalinaayay wax yar oo cadaan ah ay ku jiraan murwaaxada kalar keeda waa wada madoow kalar keeda wayna dhamays tiran tahay meel guri ah ayay taalaa

Halkaan waxaa yaala dahab dahab kaa soo suran caag madow ah caagaa soo ah madow dahabka kalarkiisa waa jaalle

Meeshan waa eleboorka aadan cade ee magaalada muqdisho waxaa joogo laba diyaar oo cagaar ah iyo cadaan

Halkaan waa goob wax barasho waxaa joogo wiilal iyo gabdho, waxaa kamuudo buugaag, qalimaan, miisas, labo qol iyo labo irid.

Halkaa waxaa saaran nin korintiiste ah wuxuu ka shaqaynaa koronto gacmaha waxaa ugu jira golofis koofiyad iyo shaar isku eg oo gaduudna way ugu jiraan wuxuu saaranyahay wiish dhanka kalana waxaa ka dambeeya nin ayuu gacantiisa ka soo muuqda.

Waxaa i muuqata guri dhismo ku socoto oo dhagax maan horyaalaan iyo guryo kale iyo geedo cagaaran iyo meel banaan ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo meel jiimka lagu galo waxaa yaalo qalab badan oo jiimka lagu galo

Meeshaan waxaa ka muuqdo labo gabdhood gabdhahaas mid ka mid eh waxay watadaa dhar madow eh midna dhar cadaan isku jiro waxaa kaloo meesha saaran miis saaran tahay labo boor sadood labo biyo caafiya

Halkaan waxaa ka muuqdo niman salaad tukanaayo oo masaajid ku jiro waxaana ugu horeeyo labo nin labadooda waxay qabaan qamiis cadaan ah mid waxa uu qabaa koofiyad cagaar midna waxa uu qabaa ookiyaalo madaw ah

Meeshaan waa miis cadaan waxaa saaran labo dhiga dhago oo midadkoodu yahay dahabi